Paɣaba mini dabba biɛla ko biɛɣu shee paɣa so ʒɛla kpaŋa o ka ko biɛɣu maa ni ka bia ʒɛ o sani bia maa bi so binshaɣu ka paɣa so gbubi ŋmani n kpaari ko biɛɣu niŋdi gbambili ni

Paɣaba mini dabba do so yɛla daliya piɛlli ka so yɛ daliya sabinli miro paɣaba ayobu worila bi kaya ni bi taada waa paɣaba ata n bɛ tooni ka paɣaba ata lahi bɛ nyaanga

Paɣaba ayobu paɣaba anu ʒila taha ka paɣa so ʒi bi tooni o bi ʒi binshaɣu paɣaba anu maa puuni ŋun pahi bibaayi bahandi nyaangi maa gbubila gbambila ka yɛ liigq bila ka lihiri o nyaanga ka tihi bɛ bi toini